Bano bagole. Kuliku omugole omukazi n'omugole omusaadha. Bamaze okweyambaza empeta, era omugole omukazi avaire n'esaawa kumukono.

Ndikuboona egaali eyeira nga egaali eno eriku emipiira ebiri era nga bagiwembye ku ekigoye. Egaali eno eri mu nhumba

Ndhi bona emiti. Emiti gyino mingyi inho. Era kiboneka nga emiti gyino bagisimba ku lusozi. Aye olusozi luno lugulumivu inho.

Ndikuboona ebinooni. Ebinooni bino nga bibitirivu era nga biriku amooya aga langi endirugavu. Ebinooni bino biriku omunwa omusongovu. Era nga birikutambulira mwisubi

Ndiboona omusaadha ali kuvuga egaali. ndiboona n' abaana. Abaana bali kulingilira omukazi ayesibye ekitambala kumutwe. Ndhiboona no musaadha avaire galubindhi ku maiso.

Ndiboona abasaadha basatu, abasaadha bano bali kubinga ente, ente dino dhiri kutuuma nga bwe dirumuka. Abasaadha bagemereire emiti.

Ndhi kubonha ekibuga era nga kirimu ebizimbe kamaala. Ebizimbe ebindhi nga bya kalina. Ndhi kubonha nho muzikiti nga bagusiiza langi eya kyenvu.

Ndhibonha amaato, amaato ganho gali ku maadhi, amaadhi ag'enhandha. Ndhibonha nebinhonhi, ebinhonhi biri kubuluka mwi gulu.

Ndhiboona oluguudo olwakolansi, ndhiboonha ku emotoka kuluguudo nhe pikipiki dhona dhiriku. Ndhiboona abantu abali kutambulila kuluyi olwoluguudo.

Omusaadha ali kutunga ekyalaani. Omusaadha onho availe esaawa ku mukono. Availe enkoofira, ya vaala ni galubindi ku maiso. Omusaadha onho musanhufu inho.

Ndhi bona abakazi basatu. Abakazi bano bali tambulira mu kagyira. Omukazi asooka emberi n'ogheinhuma bavaire gomesi. Omukazi ogheinhuma agemye omwana.

Ndiboona omusaadha ali kuvuga pikipiki. Omusaadha ono yetwise ebintu mu bokisi. Ndiboona nensolo. Ensolo eno erilku enkoto endeyi nho. Ensolo eno ya mabombola

Ndikuboona oluguudo lwa kolansi era ndikubona ne nhumba. Enhumba mbitirivu, ndikubona emiti wagati we nhumba dino

Ensenhenhe nga dhiri ku mulaawo, ensenhenhe dhinho bava kudhisiika. Era mulimu ensenhenhe edha langi ya kiragala, nh' edhindhi nga dha langi eya kyenvu.

Ndhi bona amaato abiri. Amaato gano nga gali ku maadhi. Ndhi bona nh'eisubi ely'okumaadhi. Eisubi linho lya laangi eya kiragala.

Ndhi bona ebizimbe ebingyi. Ebizimbe binho era bighanvu inho. Ndhi bona emotoka, emotoka dhino dhisimbye olukalala. Badhisimbye ku bizimbe bino.

Ndiboona emiti. Emiti gyino nga gya nku. Ndiboona nh'engoye. Engoye dhino ba dhighanika ku waya. Ndiboona nh'enhumba.

Ndhi bona abaana. Abaana batyaime ghansi. Abaana ababiri abali emberi bali luka bitambala. Era abaana bano ababiri basanhufu inho.

Ndiboona omusiri gwa dhuuma. Mulimu abantu babili. Oghundhi mwana, oghundhi mukazi. Omukazi atyaime ghansi, ali kunhwa amaadhi ku kidhomola. Aye omwana ayemeleire.

Ndiboona ekibira, ekibira ekye miti. Mulimu emiti emibitirivu obungi. Emiti gino bagisimba ku lusozi era emiti gyonagyona gyagayagana

Ndiboona emotoka. Emotoka eyemeleire kumpi n'egaali. Egaali etwiise amatooke, amatooke nga mangi inho. Ndiboona abantu, ndiboona n' enhimiro eya matooke.

Ndibona omwana, omwana ow'obuwala. Omwana ono ali kuvuga ekipira eky'egaali. Ali kulumukira mu isubi einhuma we nhumba

Ndibon'omwana, omwana agemye olugoye. Olugoye luno lubolu. Lulikuvaamu amaadhi. Ndibona ebbafu. Ebbafu, ya langi ey'omusaayi.

Ndibona abasilikale. Abandi batyaime kumotoka, aye ababiri beemeleire. Ow'emberi kubeemeleire agemye n'emundu, avaire n'enkoofira. Aye mwiine azira mundu tavaire na nkofiira.

Ndibonha amayumba, amayumba agandhi bagaserekesa mabaati, aye agandhi ga mategula. Ndhibonhamu nhemiti, ndhibonha no luguudo, oluguudo olweitaka.

Ndhiboonha akasisira akasisira kanho kabba iinho kuluyi nhe luyi olwakasisira ghaliyo emiti aye kuluyi olundhi ndhiboonha enhumba ndhiboonha neitaka.

Ndhibona ekibira, ekibira kino kirimu emiti kamaala. Ndhibona engudo edheitaka ibiri nga olundhi luli ghagati oghekibira nga olundhi luli kumbali okwekibira kino.

Ndhibona ensolo, ensolo efanana oti mbuuzi eriku amayiga abiri, ensolo eno eyemereire mwisubi eisubi nga lingi iinho.

Ndhi bona ekiziimbe. Ekiziimbe kiboneka oti isomero. Kiliku emilyango, kiliku na amadinisa. Kiliku nhi ghebasuula kasasiro. Ekiziimbe kino kiboneka bulungi.

Ndiboona akagila, akagila katono nga kali ghagati ghe kibira. Ekibira kino kilimu emiti emileyi einho. Kirimu neisubi iibitirivu iinho.

Kano katale. Mu katale muno mulimu ebintu kamaala. Ndhi boonamu ameenvu, ndhi boonamu watermelon, ndhi boonamu emikyungwa, nh'ebintu ebindhi. Ndhi kuboonamu nh'abantu mulimu abasaadha babili. Era enhuma ya katale kano ndhi kuboona yo emotoka.

Kano katale bali kutundiramu ebintu kamala. Ndiboona eiva, ndiboona amatooke, ndiboona amenvu, ndikuboona enhanha ne bintu ebindhi. Mulimu abantu mu katale kano. Abandi bali kutunda na bandi bali kugula.

Ndhikubonha ensolo yo mwitale, ensolo enho etyaime mu nsiko, ensiko enho erimu eisubi eribitirivu. Ekanwile amaiso erikulingirila ali kukuba kifanhanhi.

Ndhiboona akatale, akatale akemere. Ndhiboona amatooke, ndhiboona obuboli, ndhiboona enhanha, ndhiboona obutungulu, ndhiboona ne mbooli.

Ndikuboona ente kamala. Nte dino nga dandawulo mu langi. Mulimu endirugavu, mulimu eda langi enderu nedindi eda mabombola. Ente dino diri kutambulira mu luguudo olweitaka. Kuluyi no luyi olwo luguudo lunno kuliku emiti

Ndhi kubona emotoka edha taxi. Emotoka dhino nga dhili mu park. Mulimu emotoka edha bus nh'edhindhi nga dha taxi. Ndhi kubonamu nh'abantu mu park muno nga bali kutambula.

Ndiboona obusisira bubiri. Emberi y'obusisira bunho eliyo abakazi bakazi batanu. Oghundhi atyaime aye abana bemereire. Ndiboona ne nsozi. Ensozi dhinho ngulumivu inho. Ndiboona nomuti gwafene omuti gunho guliku amakoola gakiragala.

Ndhi kubona abantu abali kukinha, mulimu abaghala n'abalenzi. Abaana abalenzi basibye amooya ga sekoko ku mutwe bagemye n'obugoma obutono.

Ndiboona ebyuuma, ebyuuma bingyi. Ndhi bona enkoko, etyaime ku byuuma. Ndiboona amabaati amakaire.

Ndiboona omulongoti. Omulongoti guno muleeyi inho. Ndiboona ne njira, enjira eyeitakka. Kuluyi no luyi olw' enjira waliwo eisubi waliyo ne miti. Ndiboona na mayumba

Ndi bona abaana, abaana betwiise ebidhomola. Ebidhomola bya langi eya kyenvu. Ndhi bona n'oluguudo. Oluguudo luno lulimu enfuufu mbitirivu.

Ndhi bona amayumba amabitirivu obungi. Kino kiboneka oti kibuga. Amayumba agandhi maghanvu inho, era bagasiiga langi endheru.

Kinho kisudhe. Kityaime mu kibira. Ekisudhe kinho kili kulingilira ali kuba ekifaanhanhi kinho. Ndhi bona emiti, nh'ebikoola ebya kiragala.

Ndhi kubonha omukazi ali kutundha enkota dh'amatooke, omukazi onho avaire gomesi. Ndhi kuboonha enhanha, badhitaile ku meeza. Ndhi kubonha na bantu abali kutuundha mu katale munho. Ndhi kubonha egaali na baana.

Bino bisolo byamunsiko. era nga biri bibiri ebisolo bino bibba ekindhi kikutaime kirikulya ebintu mu'subi einhuma ghebisolo bino eriyo omuti omubba.

Emotoka eya takisi ng'eri kutambulira ku lugudho, olugudho lunho nga lwa kolasi. Ndhi kubonha emiti kuluyi n'oluyi olwolugudho lunho.

Ndiboona abasaadha babiri. Batiame ku pikipiki. Ndiboona n' ente. Ente dhino diri kutambulira emberi ya pikpiki. Ndiboona ne nhumba. Mulimu ne miti

Ndhi bona omwana. Omwana ono yetwiise ebintu mu guniya. Omwana ono ali kutambulira mu ngira, engira nga ya itaka. Ndhi bona n'emiti.

Ndhi bona amaadhi nga mangi. Eri oti nhandha era mbona n'amaato abili. Mbona enhuma eyo nga eriyo emiti. Emiti gyona, giboneka nga mingi inho.

Enho nnhimiro ya bigogo, mulimu ebigogo ebito nhe bigogo ebikulu. Kuluuyi olundhi olw'enhimiro enho mulimu dhuma nha maidho.

Balikuzimba kizimbe ekizimbe kino kiboneka oti kanisa kuba ndikubonaku omusalaba aghandi bamalagho aye aghandi bakazimbanga

Ndiboona obusisira. Obusisira buno babuzimba kumpi namaadhi. Amaadhi gano mangi. Ndibona elyaato, ndibona emiti

Ndi bona abasaadha bana. Abasaadha bano bemeleire ku kizimbe. Abasaadha bano bazimbi. Abandi ababiri bagemeleire embawo. Ndi bona na maadhi, amaadhi gano nga mangi

Ndiboona akanoni. Akanoni kano kemereire mwisubi kaliku amagulu abiri. Akanoni kano kalimu langi ibiri. Kalimu langi enderu ne langi endirugavu. Akanoni kano kali kumaadhi.

Ndikuboona ekyalo, ekyalo kino kilimu enhimiro, kilimu emiti kilimu ne'nsozi ekyalo kinho nga kibba.

Ndibonha abasaadha babiri, abasaadha banho bemereire mulyaato. Oghundhi agemeleire enkasi. Ndhibonha amaadhi eri oti nhandha.

Ndoboona embuzi isatu. Embuzi eibiri dha mabomboola, eyindi ya langi endirugavu. Embuzi dino demereire mwisubi kumpi na maadhi

Ndhiboona enhumba, enhumba dhebazimba ku kasozi enhumba dhinho mbitirivu ndhiboona emotoka, ndhiboona n' engoye ndhibonha nhe ngila.

Ndhi bona amaadhi g'enhandha. Ku maadhi kuno kuliku amaato. Ndhi bona n'abasaadha basatu. Abasaadha bano batyaime mu maato.

Ekisudhe kiri kulingirira alikukuba ekifanhanhi kinho, kiliku amooya agalangi endhirugavu era kitungwire amaiso gakyo ekisudhe kinho nga kiri mukibira.

Ndhibona ente inha, ente eyindhi ya bibomboola. Erimu ebibala by'ekyeru ente dhinho diriku amayembe amaghanvu inho.